Ogu n'omuntu ajwaire ebijwaro kya mutare Kandi ariho natarika enyama, omukyooma ekibarikutarikisa enyama ,ekyoma eki kyiine erangi ya mutare Kandi enyama eine erangi ya kitaka.

Aba nabashaija babiri bari aha piki piki , kandi hariho nana ente eziriho nizicwekanisa, omu muhanda omu nte ezi harimu eziine erangi ya kitaka nana ezindi eziine erangi erikwiragura, kandi omushaija ogu enyuma ashutamire aha piki ajwaire esaati eya kapere aha rubaju hariho amaju agombekireho againe amabaati g'okutukura nana amabaati aga mutare.

Egi n'empundu eri omu kishugi kandi neyiragura eine ebyooya birikwiragura ekishugi eki erimu amabaabi gakyo giine erangi ya kijubwe.

Egi n'eduraamu ey'okuteeka amaarwa kandi omu banyankore aga amaarwa nitugeeta waragi hariho orushekye rurikuruga omu duuramu rukaraba omu maizi rukaza omu domora, orushekye oru niruyambaho amaarwa ag'okuruga omu duuramu kuza omu domora kugyenda gahozire gatakwosya munonga.

Egi n'enjojo ebyami kandi obunyaatsi obu ebyamiremu bwine erangi ya kinyaatsi. Eine amahembe abiri againe erangi ya mutare.

Oru, ni orutokye rurimu emitumba Kandi omuri egi mitumba, harimu emitumba ebiri eine ebitokye. Ekitokye ekimwe kikuzire, ekindi nibwe kyanire. Amareere g'emitumba egi giine erangi ya kijubwe.

Aba n'abantu bataano kandi omuri aba harimu abajungu na n'omwana muto ari enyuma yaabo bariyo nibatemba orushozi.

Eri ni eishomero ery'okushomesa abantu abakuzire eishomero eri ryine erangi ya kitaka kandi omu maisho garyo hemereiremu amamotoka agiine erangi ya mutare.

Aba ni abatagurizi. Omuri aba, harimu abashaija babiri nana abakazi. Omukazi omwe ariho nateera engoma kandi abandi bari aha kutagurura. Bajwaire ebijwaro ebyiine erangi ya mutare kandi abashaija bajwaire empare zirikwiragura ningwa.

Egi ni enkyende eshutami aha kiti eyashami. Enkyende egi eine ebyooya ebirikwiragura nana ebyooya ebya mutare kandi aha maisho gaayo nihiragura Kandi aha buso eine ho ebyooya bya mutare. Ebiti ebi eshutamiremu, amababi gabyo giine erangi ya kinyaatsi.

Ogu n'omusiri gw'amajani, amabibi gagwo giine erangi ya kinyaatsi kandi ife yagwo hariyo emiti ebyaireyo eine erangi ya kitaka kandi amababi gaayo giine erangi ya kinyaatsi

Eri n'eryato eriri aha maizi kandi rikozirwe omu kiti amaizi giine erangi erikwiragura eryato ryine erangi erikwiragura aha ryato hariho omushaija arikureebeka omukono gwonka kandi nomwiraguju atsimbire enkatsi omu maizi.

Aba n'abatanguruzi omuri aba harimu abakazi harimu n'abashaija, abakazi hariho abarikuteera engoma abandi bakatangurira abantu aba abaingi bajwaire ekijwaro ekyine erangi ya kitaka kandi enyuma yaabo hariyo emotoka eyemereireyo y'erangi erikwiragura hariyo n'emiti enyuma yaabo amababi gaayo g'erangi ya kinyaatsi.

Egi n'empundu eri omu kishaka ekwitse aha kiti kandi neeyiragura eine akapapa k'omuti ak'omu kanwa kaayo, ejwire amaisho eine ebyoya birikwiragura obuti obu erimu bwine amababi g'erangi yakijubwe